Nyetti jegueen you tahaw kene ki kou hess la sol pour uniform janngee kaiye

Kongh, am aiiy suff, guiiy, lampi pole, tabakh hee kherre, aiiy garab, garab yu, garab bu green, aandak marajji kerr bu wekh, coco cii yohnam, motor chi kanam.

Nyerri jarrou nopa you andack nyerri bol you weck am pahk ci diggi bi andack nyerri chak you sew